Owesifazana ohlezi phansi wafulathela, phambi kwakhe kukhona abantwana abancane abangaba leminyaka engaphansi kweminyaka elitshumi. Abantwana laba kukhanya ukuba nguye obakhangeleyo.

Abantwana abancane abangaba leminyaka engaphansi kweyetshumi, bahlezi ekilasini okukhanya ukuba yikho lapho abafundelakhona. Ekilasini le kukhona amatafula kanye lezitulo ezilombala oyehlukeneyo ogoqela ezilolithanga, oluhlaza tshoko kanye loluhlaza okwesibhakabhaka.

Abantwana abancane abangaba leminyaka engaphansi kwetshumi, bayadlala phandle, ngemuva kwabo kukhanya izihlahla ezihlangehlangeneyo, lesinye esikhanyayo ngese bhanana kanye lezinye ezilombala oluhlaza.

Abantwana abancane ogqoke amahembe alombala olithanga lamabhulugwe kanye leziketi ezilombala okuhlaza tshoko babambene izandla phandle kwamakilasi okutshengisa ukuba bayenza ezemidlalo.

Abantwana abancane abangaba ngabantwana bezinga lemfundo yaphansi abe primary. Abantwana laba bagqoke amayembe alombala olithanga kanye lamabhulugwe leziketi okuluhlaza tshoko.

Ingaphakathi yekilasi yabafundi yefundo yezinga laphansi, isingathi yi 'primary', kukhona amabhetshi abambane ngezithulo zawo,, aphakathi lapha kanye lemafasithela.

Ingaphakathi yekilasi yabafundi bemfundo yezinga eliphansi esingathi ngabe primary. Kukhona amatafula amhlophe acazimulayo kanye lomduli wokubhalela omhlophe phambili

Ikhabothi ehlala amabhuku okubala awabafundi bemfundo yezinga laphansi. Kukhona amabhuku kumbe izingwalo ezilombala ehlukeneneyo ezokubala phakathi kwekaboti leli.

Ibhakana elikhulu elingaphandle komduli wekilasi yemfundo yabafundi bezinga eliphansi esingathi ngabePrimary. Libhaliwe ibizo lesikolo, kanye lezinto ezitholakla esikolo lesi.

Abafundi bemfundo yezinga eliphezulu or esingathi ngabeSecondary loba abemakolitshini baphakathi kwekilasi elamatafula. Phezulu kwamatafula la kukhona imitshinanyana engasetshenziswa ukwenza imisebenzi yezandla.

Abafundi bemfundo yezinga eliphezulu basekilasini etshengisa ukuba bafundela imisebenzi yezandla okungaba yikubaza loba ukwenza izinto ezihlukeneyo.

Ingaphandle yesikolo sezinga laphezulu okungaba se secondary noma ekholitshini. Kucecisiwe kuhle ngotshani bokucecisa ngaphandle kwafakwa indawo yabantwana eyokudlalela.

Abafundi bemfundo yezinga laphezulu esingathi ngabesekhendari, loba abekolitshini bagqoke impahla ezilombala omhlophe amayembe lamabhulugwe alombala omnyama, okutshengisa ukuba bafundiswa umsebenzi wezandla.

Imitshina yakulezi insuku eyehlukeneyo esetshenziswa ngabantu abasebenza imisebenzi yezandla engabe itholakala ivini lasezikolo ezezinga eliphezulu

Abantwana besikolo abezinga eliphezulu esingathi ngabe secondary kumbe emakolitshini, bagqoke amayembe alombala oluhlaza okwesibhakbhaka leziketi kanye lamabhulugwe ayikhakhi.

Ababili owesilisa kanye lowesifazana, okukhanya ngani ngabafundi bemfundo yezinga eliphezulu esingathi ngabe Secondary. Kukhona abakutshengisanayo, eceleni kwabo kukhona izihlahlakazana ezilombala oluhlaza tshoko.

Abafundi benfundo yezinga laphezulu ,esingathi ngabe sekhendari. Bahlezi ekhilasini elamathafula alombala oluhlaza ,bonke bagqoke amahembe alombala omhlophe nke.

Isikolo sabafundi bemfundo yezinga laphezulu esingathi ngabeSekhondari loba abasemakolitshini .Ngaphandle kwaso kukhona ukuceciswa okwenziweyo kwenziwe ngezihlahla kanye langotshani kwasekufakwa indawo yabantwana eyokudlalela.

Ikilasi yabafundi bemfundo yezinga laphezulu esingathi ngabeSecondary. Okuhlala khona izingwalo zabo zokubala. Phakathi kukhona abafundi okukhanya ukuba ngabemfundo yezinga laphezulu.

Abantwana besikolo abemfundo yezinga laphezulu esingathi ngabe Secondary, bahlezi phansi khanya ukuba balalele kufundiswayo phambili. Bonke bagqoke amayembe amhlophe leziketi lamabhulugwe okumnyama.

Ingaphandle yomduli wekilasi yomduli yabafundi yaphezulu esingathi ngabe Secondary. Eceleni kukhona amaluba aluhlaza acecisileyo, kanye lotshani obuluhlaza tshoko obokucecisa.

Ibhakane elikhulu elilombala omhlophe, libhaliwe ngamabala alombala oluhlaza okwesibhakabhaka, elitshengisa ukuba libhakane lesikolo, lebizo lesikolo libhaliwe kubhakane leli.

Ingaphakathi yekilasi yabafundi yemfundo yezinga laphezulu esingathi ngabesecondary. Phakathi kulamatafula abambane lezitulo zawo. Umduli upendwe ngombala omhlophe nke.

Abantwana abesikolo esingathi thina ngabeSecondary bahlezi phansi. Bagqoke amayunifomu alombala omhlophe loluhlaza. Phambi kwabo kukhona abahleziyo okukhanya ukuba bafundiswa ngokwezempilakahle.

Abesilisa abamileyo ababili eceleni kwabo kukhona Abantwana besikolo okukhanya ukuba balalele laba ababili abakhulumayo , ngemuva kwabantwana laba kukhona njalo abanye abamileyo , okutshengisela ukuthi basebenza lalaba abaphambili

Abafundii bezinga laphezulu, esingathi ngabesecondary. Bagqoke amayuniifomu. Okungamayembe amhlophe, leziketi lamabhurugwe. Okulombala, olithanga. Okutshengisa ukuba bangabe besesikolo.

Ingaphandle yesikolo sabafundi bezinga laphezulu esingathi ngabesecondary ipendiwe amazenge aso ngombala oluhlaza okwesibhakabhaka ngemuva kwaso kukhanya izihlahla ezinkulu.

Abantwana besikolo abakhanya besesikolo endaweni abahlanganela kibo beyisikolo sonke esipheleleyo abangaba ngabezinga eliphezulu esingathi yisecondary. Bagqoke ama uniform alombala omhlophe okungamayembe leziketi Kanye lamabhulugwe okuyikhakhi. Phambi kwabo kukhona ababili okutshengisela ukuba ngababalisi babo.

Owesilisa ophakathi kwendlu ehlala amabhuku abafundi okungaba yi library. Umile eceleni kwakhe kukhona itafula elamabhuku phezulu okhanya ukuba litafula likambalisi.

Ibhakane elikhulu elinamathiselwe ngaphandle komduli wesikolo esezinga eliphezulu (esingathi yisekhendari). Ebhakanini leli kubhalwe ibizo lesikolo kanye lezifundo ezitholakala kusikolo lesi.

Isikolo sabafundi bemfundo yezinga laphezulu esipendwe ngombala olithanga amafasiteli kanye lezivalo kupendwe ngombala oluhlaza okwe sibhakabhaka. Eceleni komduli lo kukhona utshani obuluhlaza obokucecisa.

Ingaphakathi yekilasi yabafundi bemfundo yezinga laphezulu esithi ngabe sekhondari okuhlala khona amabhuku loba izingwalo zabo zokubala phakathi kukhona umfundi oyedwa.

Izihlahla ezilombala oluhlaza tshoko eziceleni kwomgwaqho ezinde kanye lezimfitshane ezinye zankhona zingasetshenziswa amaxolo azo noma imphando ukwelapha imithi izifo eziyehlukeneyo

Ingaphandle yesikolo sabafundi bezinga laphezulu esingathi yiSekhondari. Umduli waso upendwe ngombala olithanga, eceleni kukhona utshani obuluhlaza tshoko.

Abantwana besikolo abagqoke amayunifomu alombala oluhlaza okwesibhakabhaka kukhanya bayadla okungabe besidla okulethwe ngabelungu okutshengisa ukuba yisikhathi sabo sokudla.

Ibhakani elitshengisa ukuba ngelesikolo, elikhulu elilombala oluhlaza tshoko elibhalwe ngamabala amhlophe, elifakwe ngaphandle kwesikolo esitshengisa ukuba ngesezinga lemfundo yaphezulu esingathi yiSecondary.

Ingaphakathi yekilasi ihlala izingwalo zabafundi bezinga laphezulu esingathi yiSekhendari, ezokubala ezilembala eyehlukeneyo phakathi kukhona ababili, umfundi kanye lombalisi abavule ugwalo.

Ingaphandle yesikolo sabafundi bemfundo yezinga laphezulu esitshengisa ukuba sisanda kwakhiwa asikavulwa ngoba sifakwe layi ntambo. Sipendwe ngombala omuhle olithanga saqunywa ngombala oyisibhakabhaka ngaphansi.

Abafundi benfundo yezinga laphezulu ,esingathi ngabe secondary .Bahlezi ekilasini egcinwa amabhuku kumbe singathi izingwalo zokubala ,eziyizo ezibancedisa ukuba bathuthukise infundo yabo.

Abafundi bemfundo yezinga laphezulu benze udwende okutshengisa ukuba bayangena emakilasini besuka endaweni yabo yokuhlanganela. Ngabafundi abakhulileyo esingathi ngabe sekhondari bagqoke amabhulugwe amnyama kanye lamayembe amhlophe.

abafundi bemfundo yezinga laphezulu esingathi yi secondary school bagqoke impahla ezilombala oyikhakhi phansi phezulu bagqoke amayembe amhlophe bakhanya besendaweni lapha abayikho abahlanganela kho ukuze bathole imbiko

Abafundi ababili abangaba ngabafundi bezinga eliphezulu esingathi ngabesecondari bahlezi ematafuleni, phambi kwabo kukhona izingwalo ezivuliweyo okutshengisela ukuba bengabe befunda loba bebala.

Igedi lesikolo elibhaliweyo ukuba abantu bayayamukelwa esikolo sesumba secondary lilombala oluhlaza okwesibhakabhaka phakathi kukhanya izihlahla ezilombala oluhlaza tshoko

Iphakathi yeklasi yabafundi bemfundo yezinga laphezulu esengathi ngabe university kukhona izitulo eziqoqwe kuhle ezilombala obomvu phambili kukhona itafula elikhanya ukuba ngelika mqeqetshisi wabo

Owesifazana ome wathwala isengezamazwi eceleni kwakhe kukhona ibhakani eilkhulu okutshengisela ukuthi kukhona afundisa ngakho kuleyi mfundo yabafundi bezinga eliphezulu.

Ingaphakathi yomduli wekilasi, yabafundi bemfundo yezinga laphezulu esingathi, ngabasekolitshini, loba euniversity. Kupendwe ngombala olithanga.

Ikilasi yemfundo yezinga eliphezulu engaba yikolitshini kumbe e university. Kulezitulo ezibekelelwe kuhle zakhangela phambili. Phambili kukhona itafula elikhanya ukuba yilo elomqeqetshisi wabo.

Itafula elitshengisa ukuba ngelabafundi bemfundo yezinga elaphezulu esingathi ngabeyunivesithi, phezu kwalo kukhona izingwalo ezivuliweyo ezitshengisa ukuba bebebala njalo bebebhala.

Ingaphandle yomduli wesikolo sabafundi bemfundo yezinga laphezulu esingathi yiyunivesiti. Isikolo lesi silezivalo ezibomvu umduli awuphendwanga. Phansi kukhona ibhenji elimnyama.

Abafundi bemfundo yezinga laphezulu okungaba yiUniversity bahlezi phansi ezitulweni balalele lowo okhulumayo omi phambili kwabo okutshengisa ukuba nguye umbalisi wabo.

Ingaphandle yesikolo sabafundi bemfundo yezinga eliphezulu esithi ngabeyunivesithi ipendiwe imiduli ngombala olithanga. Eceleni komduli kukhona amaluba alombala oluhlaza Kanye lotshani bokucecisa obulombala oluhlaza.

Ingaphandle yamakilasi yesikolo semfundo yezinga laphezulu esingathi Yi yunivesithi Eceleni kwamakilasi lapha kukhona utshani bokucecisa obuluhlaza tshoko.

Ingaphandle yamakilasi yabafundi bemfundo yezinga laphezulu esithi yiYunivesithi kukhanya amakilasi la amazenge awo apendwe ngombala obomvu emaceleni kukhona amaluba kanye lotshani bokucecisa.

Abafundi bemfundo yezinga laphezulu ,esingathi ngabekolitshini kumbe eunivesithi, bahlezi bakhangela phambili bonke okukhanya ukuba balalele ngokukhulu ukuqeqetsha.

Ingaphandle yesikolo sabafundi bemfundo yezinga laphezulu kuceciswe kuhle ngezihlahla ezilombala oluhlaza eziqunywe kuhle zalingana kanye lotshani bokucecisa obulombala oluhlaza tshoko.

Ibhakane elikhulu kakhulu elitshengisa izixwayiso mayelana lokukhipha isisu ukuba, kungabe kuyingozi kangakanani loba kuvumeleke kangakanani. Kufundiswa abemfundo yezinga laphezulu kwesinye isikhathi ngabeyunivesithi.

Imibheda emibili etshengisa ukuba ngeyabafundi bezinga laphezulu esingathi yiYunivesi. Eceleni kwabo kukhona okokufakela izimpahla kanye lomabonakude osemdulwini.

Ingaphandle yomduli wekilasi yabafundi bemfundo yezinga eliphezulu opendwe ngombala olithanga, amawindi apendwa ngombala omnyama. Eceleni kwayo kukhona utshani bokucecisa obuluhlaza tshoko.

Owesifazana othwele isengezamazwi, ume eceleni kwebhakane elikhulu elibhalwe ngezempilakahle okutshengisa ukuba ufundisa abantu abathile abahlezi phambikwakhe.

Umnyango otshengisa ukuba lapha okuvalwekhona yindlu yokunathela itiye. Kubhalwe lenombolo yendlu le. Umnyango lo uyibrown ngokombala.

Ingaphandle yemiduli yamaclass yabafundi bezinga eliphezulu esingathi yi university kucecisiwe sibona ngamaluba alombala oluhlaza kukhona eceleni komduli utshani bokucecisa labo obuluhlaza tshoko